Amb jegueen bou kess la mougui tahaw did natalou mougui soul yerre wou konkou

Si foto bi, yaang fa am Otto bu taxaw....Otto bi nak, mungee jël Goor ak jigéen. Am na ñu neek si kow, Goor ak jigéen. Am ñu taxaw, si ganaaw Otto bi, di waaja yeec. Am ñu taxaw, si peegë Otto bi, jigéen ak goor, yeega guñg. Si ganaaw Otto bi, yaangi am benen Otto bu taxaw, Goor muñgi taxaw foof noon, si buntu otto bi, ak tam geege, ak ay garab

Foto bi yaañ fa am tool, tool bi nac, mu ngi am otto. Otto bi, mu ngi am dawal kati Otto si kowam. Otto bi nak, mu ngee waaxi suuf si. Am bénen Otto bu neek si ganaawam, Otto bu weex. Ak tool bi mu ngi ay garab yu co wër.

Otto bi mungi am Goor bu neek, taxaw si peegë dex. Dex bi nak, mungi am ay ñax ak ay garap. Nit ñie, ñu ngi taxaw, góor ak jigéen fldi def ay photo. Am benen nit, bu deendoog dex bi, si seen ganaaw fële.

Foto bi, mu am ñaari bang. Si kanam bang yi, ñu ngi am taabul bu guddu. Si kow taabul bi, mu ngi am palaat ak kuddu fursét, ak kaad i weeru ndox ak soondel. Si kanam taabul bi, yaangi am ñax buy sax

Foto bi, mu ngi am ay goor I paa. Goori yi nak, ñoo ngi sol solum cosaan. Ñenen yaa ngi takë tëre, seen boobu bi, seen baat yi. Ñenen yi tiye ay jaasi ñenen y tiyee. <inaudible>

Photo bii mungy am janha bu takhaw, mungy sol tek cii kaw bopam bii, defarr kanamam bii, sol chaine cii bahtam bii, sol yehreh bu nehteh, takue montorre cii benen lokhom bii, takue lahmm cii benen lokhom bii, tiyeh bag bu honhu cii benen lokhom bii.

Foto bi, mu ngi am ñatti nit, ñaari goor ak beenë jigéen. Jigeen bi mu taxaw si digente ñaari goor yi. Mu ngi tiyee kayit, ñom ñattë yéppë ngee ree, si ganaaw nit ñi yaañg fa am tele, ak ay toogu ak taabul, si seen kanam, yaañg fa am ñu taxaw.

Otto bi mu ngi am tama, tama bu taxaw. Tama bi nak, ñuñ ko raabe ay buum bu bulo. Si ganaaw tama bi nak yaañ fa am garab.

Otto bi mungi am niarri futbal kat. Ñoing I taxaw, di melni ñuy jël nataal. Kenen ki, mungi teyi bal si loxoom. Ñiom nak ñu ngi taxaw si lu melni ñax.si seen ganaaw, yaang fa am ay bañg. Ay bañg yuñg defaree, wéñg. Si ganaaw bañg bi yaang fa am miir.

Talibi munge am aye motor ak aye nit nyuy dukh si kaw tali amna nyu nekeh si koteh bi daf aye bass .

Fotobi mogi woneh ay bagssi lobitaan bagass yun deh jefendeko si walum fajeh kai mogi woneh ay piciro kai bagass piciro kai lay wonex.

Auto bi mungi waneh. Aye auto, auto yoon pack si peegi yon bi. Mungi waneh nyenti auto yun pack si pegi yoon bi, si bori mirr bi. Si ganaw mirr bi, nk mu ngi am aye garab.

Poto bi mogi wone pexnex pexnex bung tek si kaw dara mu dendo ak tabax bi penxnex bi pexnex karaw la mbala pexnex ki.

Fotou be muge am kerr, kerr be nugku tabax bampare muge am garab ci booram muge am ay fiili kuran ak lam ci miir bi.

Mottor bii mingui woneh konch, konch bu am kerr yunch tabahk be pareh. Mu am yon si digenteh kerr yii. Mu am mottor bu tahaw si buntu kerr ak ayy garap ak block yu pareh gut

Foto bi mingi am tabla, si tabla nyingi am log fa binda, di yeebane sen ligaay si wale takk, lekk, ak naan

Foto bii mungee wane ay bagaas. Bagaas bi tegee si kow ñax. Bagaas, rato, pale, bañg, gulof buñyuy sol si loxo si kow bañg.

Otto bi mungi wane ay daalë, ay daalë maraakiis, yu Goor. Mungi teegee si kow karo, ay daalë yu ñuul.

Otto bi, mu ngi am ay nit. Ay nit ñu weex ak nit ñu ñuul. Nit ñu weex ñi, ñu ngi mel ni ñu joogé si benen reew ñow si benen reew. Nit nu ñuul yi, ñuñ leen di begal, di leen tëgël koora bi ak gitaar bi, nit ñu weex ñi, di feexë.

Photobi muge wanee aye dallu goor aye dallu goor yu ess, dalla yee nak nuge tegeh se kaw cartoon se kaw cartoon bun juge, cartoon be nak muge tegeh se kaw karou , se kaw karou be yage am yenen bagass bagass bu melne kom pan.

Photo bi mungi waneh aye bagass, aye bagassi neekk, neekk bi nak mungi am aye walldraw ak lal si haw lal bi, yang fa am ngegenaaye.

Foto bi mungi am zimba, zimba bii fecci ci deggi gèw bi, xaleh yii janga tóóg di ko sèètan, zimba bi mu ngi am leket ci boram.

Photo bi mu ngi waneh lekue, lekue bi nak sidem la tudu, mu ngi waneh sidem bung dague ba pareh jorr ko, sol lenen li si birr kala.

Photo bi mungi waneh tea, tea bun dafareh jinja. Bapareh dogal ko si kayyit, diko jaye si marseh bi wala bitik.

Otto bi, mungi wane kaamil, Wala, ay Tëré, Wala kaamil, yuñg binda si wox i Yaala.

Otto bi, mu ngi wone ay bagaas. Ay bagaas yiiy tëggë di defer. Bagaas i,ñu ñgi yuda, xalam, gitaar tama ak tëgee kaay tama.

Photobi muge wanee Kerr se birr kerr be muge am yaye ak domam bu tonke se kaw gongu, se kaw gongu be nugfa lal basang , se kaw basang be yagfa am dome be de ram yaye be tonke, yaye be teye koudou ak kass.

Foto bi mungi waneh dalla, dalla silipàs yu gigeen yu ñuul ak mu am ay per ci kawam.

Footo bi mungi wane ay xale yu goor. Ay xale goor yu neekë si tëre bi di fuutbool. Yaank fa am ay ñax, ak taax si boori there bi.

Otto bi mu ngi wane Otto. Otto bu ees bu neekë si kow yoon Wala tali si peegë Yoon bi nak, Wala tali, mu ngi am ay garab yu ko wër.

Auto bi nak mogi am ay harr hari nak nyu len teg ci palac hari nyu gi yur ndo si palanterr bi di xol si bitee.

Foto bi mungi wane ay leekë, leekë bu melni maalo, neekë si digibi, ak yaapu ak yenen leekë bu ñu defare fariñg ak tamaate luxati bu neekë si bool bu ndaw.

Foto bi yaañ fa am keek, ay keek yuñ defaree sokolaa, ak benen keek buñ deferul ak sokolaa. Ñung leen Tek si kow taabul, si kow taabul bi tam, yaañ fa am ay kudu. Kundu yu ñuy jaape keek.

Li mogi woneh yoon si peegi yun bi mogi am taax ak auto kamiyon bu taxaw si taax bi mogi am ay bitik ak ay neeg.

Li poti mayonnaise la, poti armanti mayonnaise bun de jaye si bitik mbala si marseh.

Fii palaasi la, palaas buñg defar bam rafet. Palaas bi nak, mungi am ay bang ak ay taabul .Bsñg yi nak, ñungi tègee, si kow karo bi. Am ñienen ñu toog si kow bañg yi.

Li leka la, leka bung Tek c kaww palat. Leka bi nak nyung ko defarey yapu, sobleh, Tek mburu c kawam ak poti mutarda c boram, lekabi nak nyung ko oweh afra.

Lii nak tegeekay i ketul la. Fuñg Dee Tek kétul la mbu ngi am nit bu taxaw, sol kawaas yu weex. Mu ngi tek tegukaay i kétul bi si kow karo.

Beñeh, beñeh buñ deffareh fariñ bu amut sukarr ak saus ñgun len def ci biir bóól tek bóól yi ci kaw palaat.

Lii pot la, pot bu anndak kubehram, poti wehrr bu aandak kubehram, poti wehrri armanti maynaise bu jekh beh pareh.

Li gudtula gudtu bu am garab si biram mo am nit buko tigeh mogi tegu si kaw tabul.

Lee aye bagass la, aye bagass se neek , aye bagass se saal, nuge wanee bank bankgi neek, table ak carpet.

Lii mungi wane, bagaas I jaangee KAAY.Bagaas i jaangee kaay yu melni, bindee KAAY ak kontee kaay. Ñuñg leen def, si kartoñg.

Lii ay nit lèèn, gór ak gigeen ñi taga di fecci, tahal safara ci digeh gééw bi .

Lee plasse jangekayla mu am aye goor ak aye jegain yuy jange tonke se kaw bang funeke am table se kanamam.

Lii masin la, masin bi neek si palaas i fajee kaay. Mom, dai gis lu bët muñ të gis. Gis ay mbindeef yu bët muñ të gis. Të muy neek si, yaram i nit ñyi dileen loor, dileen féébar loo.

Lee tabah laa, tabah be nak muge am lapp se ganawam lampu bi nak muge deduk benen segee se boram.

Njee aiiy nitt len, aiiy nitt nju wekh ak nitt yu njull, nitt nyu wekh nju johgeh cii benen reww dem cii benen reww, nitt ku njull kii nak mungy lehnn won dara cii suff.

Li bagass la bagasi balanceh kai wala painturr ree kai mogi am nitt koku tiyeh wala di painturr wala di balance tabax.

Kii jigéen la, jigéen bu sollu ba rafet, sol Tek si boopam bi, takkë ñaari jaaru, taakë ceen, takkë, lam, sol yire bu rafet taxaw. Fum taxaw nak, mu ngi am taabul ak ay bañg.

Lee yonn la bu am aye otu yee daw se goudi mu am tamin aye neete yuy doh se pegam.

Li togu la, togu bi, nyun koi oyeh, mbahal. Mbahal bi, mungi am kanja, am limong, am tamateh, am kaneh, ak jahatou si boram. Nyu ferej onion bi si kawam.

Lee mungui woneh aye jigeen, Aye jigeen nyii geraw, nyii geraw si walah harafaly jigeenyii.

Lo moi jaaru loxox jaaru bu nyui def si loxox nung ko tek si kaw daram bu weex deng ko deh sol si barami loxoi.

Li jaru nopuh la, gigeen ñgi ño kodeh gena sol, dang ko deh takka ci nopuh. Jaru nopuh yi nak ak sèèn wiis yi ñing lèèn tak ci kaw darap bu wèèx.

Lii autor la budae ehbb nitt ak sehni bagass, ak dilen dii yobu cii diganteh dekue ak dekue, mba cii diganteh dekue ak marche, autor bii nak mungy am ehbeh kaii bagass cii kaww, ehhbeh kaii bagass bii nak mungy am ponoh cii biram ak matla ak yenen bagass.

Lii ay jaaru noopu la, jaaru jigéen. Jaaru yuñg defaree, per.

Li palasu dalu Kai la, lekkeh kai ak fexlu Kai , fiy mbokayi, xarit yi di tasèh di kaf di rèèh.

Fii, palaasu jaamoo kaay Yaala la. Fii kiristiyeen yi, di jaamoo, Yaala. Ñu ngi dendoog tali, ak Otto, bu taxaw si kanamam, am ay nit yuy dugu si biiram.

Lii amb pallat bou am surces marrineh mougui am pompitir ak kacomba

Li bagass la bu tudu ngosi, ngosi nak beii kat yi deng ko dey jofandiko, digeney nyah si sen toll yi ak di beii.

Fii Palasi jangèè kai la, mu am ay janga kat, mu am ay jangalekat, ñju ngi joxee ay kado.

Lii tap la la, bu neekë si yoon, di yéébaane, Wala di wane, liy defar yaram. Lu melni ay saabu, ay diiw, ak yeenen yu nit di jëfëndeko pur rafetal, yaramam. Mu am goor bu neekë si kow di ko taf ak benen bu neekë si suuf.

Lii lekala bu am jen, suble, salaat ak ay tamate, yu koy oye soosi marine

Lee aye goor len goor yuye def football nuy daw de daw se birr tereh be, tereh be nak muge am aye nyaah.

Fii palaasi feex lo kaay la, leekë KAAY ak naanee kaay. Fii nit ñi di daloo, mu ngi am ay lampa si biiram, ay nit ak ay bañ si biiram. Ak am ay taabul. Si kow taabul yi, yaañ fa am ay kudu furset, ak ay caasi weer.

Lii muus bu ndaw, bu toog la. Mu am, kawar bu jaxase, muy bu weex, bu ñuul ak bu xawa nétté si yaramam. Mu am ay bët yu xoñga

Kii jigéen la, bu sol Tek bu ñuul, defar kanamam bi, sol yire bu ñuul, dagit ak sippa mu taxaw si biir neek. Neek bi mungi am, ay bañg.

Fii, palaasi dal-loo KAAY la, feekh loo KAAY.Ak fii nit ñie di gënë di Dalal seen xel. Mungi am mbaari ñax, ak ay garab ak neek, ak ay garabi sibi, si ganaawam.

Lii ay jaangë kat lañ, jigéen ak goor. ñu taxaw, di dekloo ak di xool.

Lee garabi pingu la buye fach jaguru se bire yarame neet nu koye johe se lopetanbi ak deku jaye se pharmacybi.

Lee leka la bun touge macarona ak suble ak dewlen nu koye oye suse macarona yakeku teku se palate bu weeh.

Bagass bii njung koiy oyeh pehnjeh, aiiy pehnjeh len yii gigain yii dii jeufandaekor dii pehnjeh sen tek yii ak sen meeche yii.

Ki jangkat la bodon jang si palasi jange kaye yu mak yi. Bi wane neh pareh na janga, tahaw di siin.

Li rap la bu dèy nekka ci al'labi, rap bi ñukoy oye kaña.

Lii poti sowe la bun defarr, sowe bii nju koi oryeh dolima, nju kor dae jaii cii marche ak ci boutique yii.

Li defèh Kai jaru nopuh la ak ñaari jaru nopuh ci biir. Jaru yi na dañ len dèy sol ci nopuh, ay jaru nopuh lèèn.

Lii jigéen la, bu sol tek, bu ñuul ak roobu bu xoñgu, bu amut ay loxo. Mu takë lam ci loxoom bi, di séétu si séétu bi.